Amewo ƒoƒu, ame geɖe do awu yibɔ, ame aɖewo do awu tɔxɛ si dze abe kpovitɔwo ene. Ame aɖewo bɔbɔ nɔ anyi, ŋutsu aɖe dze klo ɖe woƒe ŋgɔ, aɖaka hã le wo gbɔ.

Nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ anyi heɖo nukomo. Le nyɔnu sia ƒe megbe woɖo avɔ wu si le aŋe tɔxewo me l a ɖe nɔnɔme nyui aɖe me. Woɖo tso teƒe si nyɔnua nɔ va keke va se ɖe ya me.

ame geɖewo tsítsitsre eŋenugowo kple gagbawo le fli me nyɔnuawo dòmetɔ ɖeka le aŋenugo soe aɖe ɖe asi éle nusi le eme la trɔm ɖe nugoawo dometɔ ɖeka me

Nyɔnuvi eve bɔbɔnɔ sɔ dzi le atsiaƒuto, ŋutsuvi aɖe le so la ɖe asi, nyɔŋuvi ɖeka hã tsi tsitre ɖe sɔ la gbɔ

ɖeviwo woame ene ŋutsuvi etɔ̃ kple nyɔnuvi ɖeka wó bɔbɔ ɖe tɔme kple wóƒɛ nugowo le tsi kum woɖó nukomo

Ŋutsu eve si do awu tɔxɛ kple kuku tɔxɛ tsi tsitre ɖe nugo aɖe me le eletrikipolu aɖe ŋu. Le woƒe axadzi la, eletrikipolu aɖe le afi ma si wotsɔ nane tsi ɖo . Le nu sia nu la ka vovovowo tsi ɖe yi ayame.

Ame aɖewo tsitre ɖe teƒe kɔkɔe aɖe dzi le xɔ me. Ame hatsotso akpa ɖeka si nye ŋutsuwo tsitre ɖe akpa ɖeka eye akpe velia si nye nyɔnu kple ɖevi aɖe hã tsitree ɖe akpa bubu. Nyɔnu kple ɖevi siawo zɔ yina ɖe ŋutsuawo gbɔ. Ŋutsu aɖe le agama hele wo kpɔm.

yevuvi etɔ̃ kple yevu ŋutsu ɖeka wóle xɔ aɖe me, kplɔ̃ aɖe le wóƒe ŋkume, nugovisoe geɖee wóle edzi, yevuvi nyɔnuvi eve wóle dzè ɖom kple ŋutsu la, yevuvi ŋutsuvi sɔe ɖeka le fefe ɖem kple ŋusiwó le kplɔadzi

Ŋutsu tsyɔ akɔɔ, ɖeviwo le egbɔɔ ɖewo tsi tsitre ɖewo nɔ anyigba. Woɖo ɖovuvu ɖe anyigba si dzi nanewo le. Nuƒomɔ si ŋu ka le le ŋutsu la si. Ɖevi ɖeka hã lé nane ɖe asi si ŋu eka geɖe le.

Nyɔnu kple ɖevi eve wole seƒoƒowo gbɔ. Ŋutsu kple ɖevi bubu ɖeka wole woƒe axadzi. Nyɔnu la kple ɖevi ɖeka wole nu kom.

Nyɔnuvi ene tsitsre ɖo nukomo. Ɖeka le agba ɖe asi si dze abe ɖeko woɖu nu vɔ le eme.

Nyɔnu siwo le vi ɖe asi la tsi tsitre ɖe gbadɔ aɖe te. Le woƒe ŋgɔ la, ŋutsu kple nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ kplɔ ŋu. le kplɔ sia dzi la, agbalevi geɖewo li. Ŋutsu kple nyɔnu sia le nu ŋlɔm ɖe agbale siawo me. Ŋutsu aɖe do awu ʋi tsi tsitre ɖe vinɔ siawo gbɔ.

Dzudzɔ le ayame aƒewo, ŋuwo kple agbadɔ te si ŋu aɖewo le emɔdodo ƒe axadzi dze abe ɖe wo bi ene. Ŋu aɖewo kple ame aɖewo le mɔdodo la dzi.

Ati ŋeŋe geɖe wole anyigba xɔ aɖe si dze abe ɖe wògbã ene. Xɔ la tame klo eye ati geɖe siwo ŋe la le teƒea kple nu bubu geɖewo.

Ɖeviwo tsɔ tse bla ta, do dziwui, do skɛti. Wotsɔ nane da ɖe ali si wɔ vuyaa, wotsɔ nane hã de afɔ hele xla ƒom le ʋe ɖum, ŋuƒolawo hã le teƒea.

wodó seƒoƒowo ɖe nusi dze abe aɖakawo la me ame etɔ̃ tsitre ɖe seƒoƒo siawo gbɔ hele asitrɔm le wó nu

Nyɔnu eve tsi tsitre ɖe teƒe s dze abe nudzraƒe la ene. Nuɖuɖu vovovowo le teƒe sia. Nuɖuɖuwo abe; tomatosi, nu si yevwo yɔna be kaɖɔt, yevutadi, kɔɖu, atɔtɔ, akutu kple nuɖuɖu ƒomevi geɖe bubuwo.

Ɖevi adre bɔbɔnɔ nusiwo wokɔ ati kpa la dzi, gli si le woƒe megbe ƒo ɖi, kotokuwo, nugo kple aŋenu vovovowo le wogbɔ le afima.

Ɖekakpuiwo kple ɖetugbui siwo do awu ʋɛ̃ la tsitre ɖe ekplɔ lɔbɔe aɖe ŋu. Atukpa eve si me nu si dze abe tsi ene la le kplɔ sia dzi. Tsi sia ƒe kɔlawo nye, wole dzɛ̃ kple aŋuti ɖiɖi. nu bubu vovovo geɖewo le kplɔ sia dzi.

Yevu aɖe mlɔ eƒe ƒodo dzi. Fefeɖinu vovovowo le yevuvi sia ŋgɔ. Fefeɖinu abe fefemɔdodo, fefeŋuwo le mɔdodo sia dzi. Fefeŋu abe dɔwɔŋu si yevuwo da ŋkɔ na be traktɔ, keteke kple ŋu bubuwo. Ame kpakpawo hã le eƒe ŋgɔ. Ele fefe ɖim kple nu siawo.

Ŋutsu aɖe le emɔ dzi le mɔdodo dzi, nyɔnu eve kple ɖevi etɔ̃ le mɔdodo ƒe axa dzi, agbadɔ aɖe le woƒe megbe, eʋu eve hã le woƒe megbe, ŋutsu aɖe le mɔ dzi le agbadɔ la te.

Yevu ŋutsu bɔbɔ nɔ anyi. Aflagi si nye dukɔ si wotso ŋkɔ na be U. S. A tɔ la le eƒe axadzi. Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ eƒe ŋgɔ ko. Ŋutsu bubu tsitre do awu yibɔ le eƒe axadzi. Amehawo bɔbɔ nɔ eƒe mia kpa dzi. Kplɔ eve dzɔ ŋgɔ ŋutsu sia. Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe kplɔ siawo ŋu, Nyɔnu aɖe tsitre ɖe ameha siawo ƒe ŋkume

Ŋutsu etɔ̃, eve tsi tsitre ɖe gakpo aɖe si tso yame va anyigba la me la gbɔ heli. Ŋutsu etɔ̃lia le wo kpɔm. Wole awu tɔxɛ kple kuku tɔxɛ me.

Yevunyɔnu tsi tsitre ɖe dzodoƒe elé kplu kple gatsi si me nuɖuɖu le la ɖe asi. Seƒoƒowo le dzodoƒea, woklã gakpo vi ɖe gli ŋu si ŋu gatsiwo kple kplu ku ɖe la.

ame aɖewo wóle xɔ táme wóle awu tɔxɛ kple kuku tɔxɛwo me wóle dɔwɔm kple nusi wo yɔna be sola panel la

Ŋutsu aɖe bɔbɔnɔ anyi si ƒe kɔme avɔ ʋi aɖe le va se ɖe eƒe klo nu. Ŋutsu bubu tsitre eƒe megbe ɖɔ kuku kple gaŋkui. Ele ŋkuŋuŋui mɔ si wotsɔ fiana ta la ɖe asi. Ede abe ele ŋutsua ƒe ta fiam.

Ŋutsu aɖewo do awu tɔxɛ heɖo kuku tɔxɛ. Wole dɔwɔƒe aɖe. Ŋutsu eve le asi trɔm le gakpo aɖe si woɖi ɖe tome heyi yame ŋuii la ŋu.

Nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ anyi he kple nu ʋi aɖe le esi le eŋugɔ la, gagba sue si me gatsi le la le dzo dzi aŋe nugo eve le egbɔ, nugo sue si me ami le la hã le egbɔ agba gbadza si dzi nutɔtɔe le la le nugoawo dometɔ ɖeka dzi. Abaka si me agba le si nu ʋi aɖe le eme hã le egbɔ.

Nyɔnuvi aɖewo siwo ta avɔ ɖe akɔta va se ɖe woƒe ali. Wodo dzonu eɖe woƒe kɔ eye wo le agba ɖe ta le zzɔzɔm le mɔdodo ƒe axa dzi.

Ame geɖewo tsi tsitre, geɖe do awu yibɔ ɖewo do awu dzɛ̃. ɖewo wɔ kuku dze ɖewo ɖɔ kuku yibɔ, wolé atikpakpa si dzi woŋlɔ nu vovovowo la ɖe asi.

Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ anyigba helé nyɔnuvi ɖe asi hele avi fam, ŋutsu bubu lé eƒe dɔme kple klo ɖe asi. Mɔ si afɔ eve li na yevuwo yɔna me moto la le anyigba, gasɔ aɖe hã le anyigba, ŋutsuvi aɖe kple sukuvi aɖe wolé woƒe nuƒomɔwo ɖe asi le nu si yevuwo yɔna foto la ɖem ame siawo.

Mɔlu si woɖa kple ayi, abladzotɔtɔe, atadi, koklozoɖaɖa, makaɖoni, sabala kple amagbe.